<music> dom dom <music> fiya de ge war na <music> a o fi codede ke war na anda naga ka lewong <music> nda wo o kawin bo pare fi giro de ke faax na codid kiro de ke faax na xodid kiro de me faax na anda xalis naga maga maga ponel ne xalis <music> wiin we ka xalis fokato fokata o kiin fo o kinum <music> xalis a fokata na o kiin fo o kinum <music> ko ga a meke kam ministere kam gouvernement diwana ñaman ay million ay miliard a fiyan neke a rokan meke xalis naga ref ke andona ga a xalis mu te rok na to lewe <music> to lewe a miñ miñ miñ miñ xano nan nade a le mbele te mbeki o faka ngaan o xot nina ndat <music> jege diro probleme fogino a probleme ke mayo rek xalis ka ref seytaani we ando na os jig nana to yonitiro yifof deg deg deg <music> caxan ka yoɓong mbaxandar ka gara nang

xey

i nama

foka raf dong

<music> win we mbaxi diw xe xani diw xeke fiya fe xani keke a cota xani to jege o njiriñ mbumbaay naga bugona mene mana jeg kino mana ko bug fo raf del to waag kano rafid ma xa rafid kel me <music> wane mbay lema yo a diw de nana kete cotina mana diw nana ke di jig na fo ke te cota ke te yaka a waaga ngan a ɓek meke fo meke kam lemong o kinoxu ref na we warena dim le ox ka ka mayo <music> we warena dimle o ka mayo mayo mayo kam sax le mais yit we warna dimlo o mayano xaɗek wera dim le o ndax xare parce o ɗeta ngan ko lemo al wo feke de dim le anga num ka ka ka ka daɗ ka xam <music> mais kaga jega nge sax le développer ke <music> parce ɗeti wo xeke jega bo dimle ta waxey dimle a o kiin o kino xaga nak xeɗaneen te jeg a dimle o lakas fiya ngan naga o ñaka ñak kam saax le a faño jika mais bugole mi doŋ jig k a <music> mi xel ko cota te yit a cota laga yenisaay xayo ɗeet we feloŋa o coxit we felero nga cokiro den mais nak kaga refa to o dimle a wo ko waña ko yoka ke ando na te refo ñak parce o kin nengano lem tan ke wine lema yo <music> parce ndetan dena wat na yo a cotayo a kaw tayo we andoon na ka jare lo kaw to ka mayo no ku ref na kene ONG kay meen fo lakas fo lakasmi it ndax maxey fiya na to roga tax ndax o fiya na nda keke a bugoge feet ndax keke a bugode kala feet kaga ref probleme leen ne Zancier

` <hesitation> <hesitation>

<hesitation> to Zancier sax ow iin xu ref na wine fop te a wida yo parce que a jega ken te fa ƴate yit neno wid tan surtout parce que wina ando naye a buga nu nu a jeg tanuna a faxa nu de fina pour a jeg no a pare ano pour a fi no

wala re naga nak

ne jeg ta nona faxe ndax wo o janga ngaan o waro junga o fiya na ya of fo ba of o an a lerong o geki ya of fo ba of nene ñowta no o kino lakaso jang tano a xiro fiyo pour o jegin imagine i kaga ndax o kiin xel ne nja xalata sax bugam xalat kiro ñama ka kaga xel lewo o fi i ndiki o kiin o ka o loro kiin pour o jeg anda ndiki kene fop ka jig njega te yit in wey ga ana yo chaque jour a ref ke ando na ten kina mbi ayo ŋor ne o sereer a jeg na <music> fone ne a gim tina yo a gim to o leŋ ware yaq din no xare xana ligeye na qox den ku a jeg na adoyadin ku a waag na kaw to morom ke den a kaw ta den te roga tax solidarite no sereer ten xupu solidarite <music> parce ɗetan ne o ñowole ten fop solidarité a re di parce ko ɗetii Zancier ndiig sax ka fadiid de o gi a ŋay wo xa qol xa maak parce que ɗeti xa qol xa maka xaga etan parce que solidarité kam mbine <music> mbokatoor ne wine fop a ando nak a keke ina fiya i ƴuta nga ween mbine fop a fog no

in kay wawaw

aha aha

waaw
wa ano xene
Thiandoumo mi yo
waaw Thiandoum
Zancier Cheikh Tidiane
waaw Thiandoum
in way ndaan ke may nawaay
in way ndaf dang no ke may na
joka nuuna njal mete na nuun xane
jokonjal
jogan solo lool nak vraiment content nami
xa wago mbata in de
ken mbaat ka nuun kay maxey gara teen ndiki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 ken bug uma ley fop kan resumer yo parce ñaal ne xane xane xane ka win we jaga tera ŋor parce xa mikar a ndef tiyo a fañi gu xa maaɓ o njubadi fo fi tam truand nde a mangan de dal a go nda jiko sereer ne i denun fop nak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 to ka jeg ke tubab a ley na toubab we ka leyo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

waɗ kiro xalis toxoxa parce refe ndigil
<hesitation> <hesitation> ndigil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
iyo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
iyo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
wala par example 100000 et :le reste wani cegelof naak o faam fo pis o kina gara gar adna jaranin te fi sa ga kaga nak fa ɗik kaga jagana o fi tig te yaqin kaga Cheikh tidiane a leyu o an o sereer mu te xes na ba rok no tapale njubadi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 a nana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 coumba faye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
lema ndigil
kude waag na lema daal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
<hesitation> jegan solo lool
ga yaq wato yo ndiki bo meme yaay ke den ŋor ni mosera
parce que
kate lana
parce op kino xu ref na rek ŋor ni wara no waago kaw no ku ref na parce o jega o kawir a jege o kawir
waaw
parce ŋor ka ref ke ando naye sereer ka jeg un
exactement
ndiki naka ka commencer o manquer an
ande sereer ka ley
e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
iyo
rokim rangeer na politique kam xama nan mene toujours kam mba teen me wiir na
vraiment ndigil jokonjal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
jokoljal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
jokonjal aha a mosa
joga la nuun dal jokonjal vraiment o kino paax maxey joka nuuna njal